hayssa misileza bolla tabbishin tuma yootanas taas ayfen aadhdhishe deessay pootoza tabbeyishin hissika aaze gidayssa gidikko mitha puoteti yafaran toketidayssa bessees hayhafaran toketidayssazi azan hayssa keedi oosettide gizayssa gidikko eretibenna

Ha misileza bolla beittaza aaze gizayssa gidikko gede baggara shaala woykko dhuma woykko karetha matatidi woykko malidi izi aazi eqqin eretenna ha baggara qasse cililidi ekkiza maatati biittaza giddon de'eettes.

Hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko poyddu addeti de'osona ha oyddu addetikka aaze ooththizo gizayssa gidikko shuchcha maliza biittazan katha zerishe deettes izetappe gedega baggara qasse issi gita mithayka he biittazan eqqides.

Haysa misileza bolla betizay aze gizarysa gidikon daro nu dere asat go7etiza usha qomotappe issinozako hesika aze gikon tukez betesi. Ha tukezi aho dembazan cilild betes gede bagara dumma dumma mithatinne uutha haytheti betosona

Hayssa missileza bolla bettizay aaze gizayssa giddiko issi ayiya miccashe dawusu issi ayiyaka be huphpheza kareththa gossera gozetadda qasse huphphezan kontale dakketidayssa oyqqada izzappe ha haara kontalezan doono aththashe de'awusu.

Hayssa misileta bolla dumma dumma kaththa qommoti iissipe gidizi des.ha kaththa qomotika manggoti,donoti,dumma dumma timatimeti sanitati ,bamibareti de'osona etape hinni baggara qassi ayfe beettena aaya uttdasa bayzashe de'awusu

Haysa misileza bolla ta beyishe betizay aze gikko issi nazi de'izaysi pude bolla bidi tukeza duge ha tarisheshe des ha tukezika nu dere kehi go'a immizaysane malado malado cadeti uyetiza mitha qomoppe issinazako

Hayisaisileza bola betizayisi aze gizayisa gidikko shonikkora geseti xesetees shonikorayika nu deren gamoderetan woyikko Gamo bitaza nu doonazan ay getetize gizayisa gidikko shoniko getetishin iza giddoppe dumma dumma maliza haaththati kezidi uyetizayisaakko

hayisi ade dizayisi haa beyishe desi kushetakka issi bolla oyisethidi eqidi deyesi izappe guye baggara assat woyiko nayiti shiqidika hamutishe detesi izata guyera gizin darro mitha hatithati cikidi betosona

Ha misileza bollan ta be'ishen betizay aze gizaysa gidikko hedzu asati eqida ha hedzu adetappe issinez gede simidi des nam'ati qase ha simin ha nam'a ha simoytappe issinozi bena oykidi de'ese gido attin izetappe gede bagara daro mitha qommoti betishe de'ese

Hayssa misileza bolla ta be7ishin taas beettisay aaze gizayssa gidikko katha woykko mitha ayfe gididi metettizayssakko. Hessika aazi geetettizi gizayssa gidikko manggo geetetti xeessettes. Ha manggozikka metettizayssa gakkidi ayfezikka zo 7idi bettes. Haythazikka cilillako.

ha misileze bolla beettizay aaze gizayssa gidikko daro mithati issi bolla shiiqidi deettes ha mithatikka dumma dumma mitha qommota gididi metettizaytanne ayfi izaytakko izetappe qasse gede baggara aaho mithatikka issife shiiqidi de izayssi beettes

Hayssa mishaleza bolla beettizay aaza gizayss gidikko issi addey miicishe de7ees haysi addezikka karetha may7o maydes ha karetha may7o maydadezikka qasse he kushezan zo7o mitha ayfe oykkides ha mitha ayfeykka oykko ha mithayka tukke geetetti xeesettees iza achchenka cilili ekkiza tukketikka de7izayssi beettees.

ha misileza ta beishin lo7iza woykko cililiza mithate woykko katha qommoti beettosona hesatikka uutha geetettetes gede baggara deizayti ha baggara qasse moogotikka boro giccishe detettes ha gede uuthu cililiza bettizaytappe guye baggara mithatia beettosona

Ha misileza bolla ta beeshin beettiza aaze gidayssa gidikko issinde eqqadus e issinde eqqidara meecash eqadus qass be huphezakka goozettada dawus kushe naazi oykka du gizayssa gidikko keeshshezan tukke hayfe maxala de7os izippe guye baggaza tukkezi qass be ayfe zaranne haythazara eqqidayss qonce gididibeetees

hayssa misileza bolla geetettiza aaze gizayssa gidikko katha quma woykko katha gididi meetettiza mitha ayfetappe issinozakko ha mith ayfetappe issinoza oone gizayssa gidikko paapaaya geetettes ha paapaayzi qasse waaniti dolide ayfeza gizayssa gidikko bes anoza bolla ayfeta oysethididezays qonca gididi bettees

Ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko nam'u asati beettetes ha nam'u asatappe gede baggara qas keshshay dees hekeshshaza giddon qasse huutha haythey melidayssinne buro melishe deidayssi beettes haythi azas melide gizayssa gidikko eretibenna.

Hayssan cileza bolla bihitise aazey gisayssa gidikko daro asati issipi fhikidi ooththi sho des ayssabis hasatikka aazi ooththo gishayssa gidikko shonkota maliza mithada issife dayzidi dayzidi iza issi bolla qachishe deettes

ha musilezafa beyishin beyitti zayaze gizayssi gidikko gede bagga qorqoron keexetida keeththey qonce gididibetees ha baggara qasse issi yaadde dizayssi mitha puuteta toketidayti ficcishin izata qasse ishali shishe deees

amisileza bolla ta beishin taas qonca gididi beettizay aaza gizayssa gidikko isti aawa xeeyga aawa gi aawazi ekidi haa beishe dees hawazikka aazi ooththiza gizayssa gidikko muzaayfe kushin oykkidi xililo muuzayfe kushin oykkidi ha beishe dees

Hayssa misileza bolla ta biishin taas beettiza aaze gidayssa gidikko daro mithay cerelidinne gede baggara tooce medho zala ne cilila medho zala deizayss beettes izaappe qasse ha baggara asati he mithay haythe duuthi ekkidi izo beeshe issippe deettes

Ha misileza bolla daro asatey issife giidi shiiqidi eqqida issoy issara haasayishenne issoy issa ha beyishe eqqida issi sinetikka hupheza bolla qoofe woththida izata giddon qasse mitha woykko bahadhdhopuutey buro diccis deizayssi qonce giidi bettees

ha misilesa bolla taas bettishe deezay aaza gizayssa gidikko jafaren kojafaren woykko sitan woykko moolen tuketida mitha puuteti beetosuna ha mitha putetikka oona geetettizo gizayssa gidikko tambo geetetti xeeysetetis ha tamboza qasse issin dedizaara iza lo7athana haaththe ushshashi de7awos

Hayafadaza bolla beettis aaze gizayssa gidikko issi addeti eqqidi dees he addezi kushen aazi oykkide gizayssa gidikko miisha oykkidees aaza miisha oykkidees ooso miisha oykkidees he oosoyka azas go'ize gizayssa gidikko biitta nuni bookkides bookkanas woykko biitta olla ke sidi izan kathanni yegganas go'iza miisha kushen oykkidi gede zokko baggazara izas xililo maatat woykko xililo kathatikka beettetes.

hayssa misileza ta biyishin beettizay aaza gisayssa gidikko nu dere gaammo heeran woykko gaammo asati mitha ayfe kaththan woqiza katha mitha qommeo metosona etika ayfe liidinne hayshazikka cilidibeettes ayfezi mithalas anoza bolla oykki deizayssakoyssikka paapaaye gid deesettees

Hayssa misiliza bollan ta beeshin aazie beettiza gizayss gidikko giddora leesho woykko shonkara mitha maliza mithati issife shigidi deettes ha mithati garsera melidayssa malidi bollara qasse cileli diccishe deettes ha baggara qasse denbazan guutha maatatikka de'ettes.

Ha misilize bolla beettizay aaze gizaysse gidikko daasha mithay woyqo hangera de iza mithay gede baggara beettes e mithayka nam'us eqqides iza garsan qasse deiza biittati shuchchara walakettiza biittati karetha malidi iza achchen deettes.

hissa misileza bolla beettiza aazee gizayssa gidikko heedzdzu miishati beettosona ha heedzdzu miishatikka asa kushey beettees ,maxaafe uthay beettees ,gede baggara maxaaxa haythazi beettees ha maxaaxa geetettiza kathazi nu dere gaammo heran eretidayssa gididi asata katha giddon moodisidi go7ettishe diza kathako ha7i issi adde dizayssi heedzdzu maxaafe uthazappe kushen oykkides

Hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko asati eqqidi meecishenne ufe ettishe deettes iza ta achchen qasse paapay be ayfezara deees ha asatikka asatappe nam7u asati paapa ayfeza kushshin oykkidi eqqi doossona.

ha misilezi tay xeelliza wode daas qonce gididibetees ha misilezan beettizay tukke geetetti xeesetees ha tukkekka daro tukketi issi bolla diccidi dezayssi hayshazikka ciliidibetees gede baggara qasse uutha haytettinne dumma dumma mithatikka de7oyssi qonce gididibetees

Ha misileza bolla ta beishin taas beettezay aaze gizayssa gidikko oyddu addeti beettosonna oyddu addetappe issinezi moobayle kushen oykkides issinezi qasse be kusheta idimmidi dees issinezi qasse duge be kusheta duge woththidi dees issinezi qasse huphe bolla woththidees gede baggaa qasse puutotikka buro gakkish deezayssi beettees.

hayssa misileza bolla beettiza aazay gizayssa gidikko issi indeha eqqadin neecashe dawus hendeyakka izi pe gede baggara duma dumma mithati beettoyfena ha baggara qasse kontaletera katha issoy issan qolashe dawus

Haysa misileza ta beyishin taas beetizay, gede bagara daro mitha qommoti disjkidi beetosona ha mitha qommotappe ha bagara qase ha goyeyoza demba bittaza nam'u addeti goyishe deetes.

Haaysa misileza bola ta beishshen betizayi aze gikko daaro assati issippe gididi eqqi deththes ha daaro assati azzi oththidso gidiza giddikko oso miishsha woyko zappa geeththetidaysa kushshen oyiqqidi izan oththana bishshe dethes izappe gede guye bagaara qasse dumma dumma miththatinne baadalaththi beththosona.

Hayssa missileza bolla tay beishin tasi bettizay aaze giizayssa giidikko issi boroqqo boorarane zo'o boorara goyishshe dettes addezi qasse kushshen kallo oykkidi iizara iizeta goyishshe dessi addezappe guye baggara qasse issi naiya dawusu addezikka goyiza biitazi shuchcha massatizayssako.

Hayssa missileza bolla ta beishin bettizay aaze gizayssa giidikko daaro addetti issippe shiqqidi kaththa zerishe dettes izzeti zeeriza kaththazi aazi gidinkka eeretibeynna izzeti zeeriza biittazikka shuucha massatidi zoiidi ekkes geed baggara qasse muuze haaythati miththati issippe giididi bettishe dizays qonccekko.

Hayssa missileza bolla tay beishshin aaze bettizay gizayssa giidikko yaafaran zerretida kaththati de'ettes ha kaththazi aazi getteti giizayssa giidiko bangga gettetes ha bangaza giddon lo'ii i muuruttane lo'o ayffe immana maala adezi uuriyaza woykko oshshaza izza giddon yeggishe de'esse.

Hayssa misilezabolla ta beyishin taas berttizay aaze gizayssa gidikko hayssa aaho biittazan adati shiiqidi dizayssibeettes.ha asatikka hamettizayti tokkizayti shalizayti gididi deettes.gede baggara qasse aaho woraynne mithay keehippe daayidi beettizayssikka qoncekko.

Hayssa missileza bolla ta be'ashen bettishe dizzayi azze gizayissi gikko issi addezi dizzayis Nam'u booratan goyishshe dees he addezappe gedde guye baggara qase issi nayakka hametashe dawus ha addezi azzi goyize gikko shucha malliza bittaza goyess.

Haysa misileza bolla ta beyishn beetizayi aze gizaysa gidikon issi indiya beetawusi, izippe guye bagara issi adeyi Mitha garasani eqidaysi beetesi ha indiya aazi oothazu gizaysa gidikoni tuumoza kusheni oykida kuntalezappe kesashe de'awus,

Ha misileza bolla betizay aze gizaysa gidikko issi Adey dizaysi eqidi des issi ades dizaysika be huhpen qope wothides pude qase metetiza mithazako nam'u kusheza izara oyketishe des mitha ayfezika mango getetes

Haysa misileza bolla ta beyishn betizay aze gizaysa gidikon sati shiiqid darot detes, etika azi gizo gizaysa agidiko wolaita zoneza gidondon bodit kataman aysiza gibrina shaashe gale getitiza 2026 laythazan mithat waan tiketizakonne izeti qase waanida ayfe ayfanamonne iza zoretishe de'etes.

Haysa misila bolla ta beyishn betizay aze gizaysa gidikon adezi betona woyko asi betonashn boorati biita goyshe detes, ha boorata achan qase de'za biitazi keeh shucha masatiza biitako , istappe qase gede bagara dishko mithayka de'izaysi qonce gidid beetesi.

hamsileza bolla beettiza miishati hoykko misileza bolla ta xeellishin taas qonca gididi beizay aaze gidzaysse gidikko gede baggara mithay beettees he mithaz acherakka cililo uuthati beettosona ha baggara qasse asati uuthata tokkishinne bidirishe deezay qonca gididi beettees

Haysa misileza bolla beettiza aze gizayssa gidikko issi adde dizayssi nam7u booratan gade goyshi dees issi boorazi katexa gidishin issi boorazi zo'okko gido attin izi goyza biittazan hessafe sinthe badalay unxettidayssa malees gade baggan qasse mithatikka de'tes.

Hayisa misileza ta beishin beettiza aaze gizayssa gidikko daro cililli ekkiza katha qomoti zeettes aka katha qomotappe gede baggara qasse ogeybeettees ha ogezan qasse dumma dumma haarata asati caanidi ekke fishe deettes haarati aazi caanidu gizayssa gidikko haaththe malizayssa jarkanezara caanidi ekke fishe deettes

hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko nam'u asati oyddu booratan goysho deettes issi borazi gede hadirssa bagge goyshin issi borazi qasse ha oshicha bagge goyishe dees izetappe qasse gede baggara dhoqa zumaykka beettizayssi qonca gididi deees

Ha msileze bolla tabeshin beettiza aaze gizayssa gidikko issiyade dizayssi ekidi dees haddezi aazi oothize gizayssa gidikko melida madalaza poqishe dees badalazikka tabishin keehi melin izo ikiezappe poqidi ha ekkishe dees.

hayssa misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko issi addey eqqidi dees woyko uttidi dees yaddizikka aaze ooththiza gizayssa gidikko santhata giddon uttidi santhata ishalisishenne lo7athishe dees ha santhatikka keehi lo7idi beettizayssi qoncekko

hayssa misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko daro aaddeti issife gidi hamuti shedettes aze oykko do gizayssa gidikko uutha naa oykko muogo geetettizayssaza bidirana oykko tokkanaa gidi ekkeefi shedettes izatappe gede baggara qass dumma dumma mithatinne mithatinne uuthati beettosun

hayssa misileza bolla beettiza aaza gizayssa gidikko nam7u asati ha beyshi dettes nam7u asatikka ziqqidi woykko hokkidi biittaza bookkisho deettes izatappe guye baggara qasse badala mithaykka cililidi beettizayssi qonjeku

ha misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko biittaza addezi goyshe dees haaddezikka qambara kadozanne zebbazara go7ettidi he miishatan go7ettife dees azara goyza gizayssa gidikko booratan goyes abooratas kamedhozi karethakko

daro asati issipe shiiqidi eqqida daro asati aazi ooththish eqqido gizayssa gidikko katha yeggishinne izi dorana mala qolishe deettes hessatikka aazan yeggido gizayssa gidikko yafarettida biittazan yeggittes gide baggara qase kaameykka eqqidayssi qonca gididi beetees

hayssa misileza bolla beettize aaziya gizhayssa gidikko nam7u asati beettetees ha nam7u asatappe issineya qasse badala oykkishin issinezi qasse bookkishi dees izetappe gede baggara ciisha badalay beettees

Ha misiliza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko daro asati issipe shiiqidi eqqida haasatikka bubezan issino issinoti aazi wooththida qoofe wooththida indetikka qasse mitha oykkidi hara addetikka qasse mitharanne puutara oykkidi tokkanaefishe deettes

hayssa misileza bolla bettiza aazaya gizayssa gidikko issi adde dizayssi be boorata goyshe dees haddezikka be kusheza be huphe bolla woththidi nam7u booratan biittaza woykko gadeza goyshe diizayssi kehippe bettishe deesi.

ha misilaza bolla ta beyishin beettizay aaze gizayssa gidikko gede baggara qorqoro keeththay beettees hessafe qasse daro mithati bettetes biittazi cililidi ekkiza maatakko he maatazan qasse asati mitha puutetaratanne qassi izan tokkiza miishazara oykkidi tokkana efettes

ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko issi indiya miicashe daws kushen qasse si7aaze oykkidakko saanezappekkada xayfashe deawos indiyakka pude salo beyada qodhezan izi aaze aaththada miicase dezayssi kehppe qonce gididi beettees

hayssa misileza bolla beettizay aazee gizayssa gidikko daro asati issife shegidi de7izayssi beettes ha daro asatappe qasse issi indiya akafazara biittaza kaachcha ekkada gede qolashe de7awus asatappe qasse gede haho baggara aaho mithay beettizayssikka qoncekko

Ha misileza bolla beetteza aaze gizayssa gidikko daro asati issife shiiqidi deettes haasatappe baggati uttidi deettes baggati eqqidi deettes baggati qase ziqqi gidi deettes aaze ooththizo gizayssa gidikko mithata tokkishinne mithata lo'athishe deettes.

Ha mishileza bolla tay beishin beettiza aazay gizaysse gidikko daro badalati ekkidayssi beettettes ha daro badalatappe qasse giddon oyddu indeti deettes ha oyddu indetikka baadhdho masatiza mithaza biittazappe xunqe ekkidi ha be ishe deettes.

Ha misiliza bolla taybiyiza wode asati daroti bi hupheza goozettida eqqidosona ha asatikka azi be hashsheza bolla tohokkido gizayssa gidikko zaapa woykko ooso miisha geetettizayssa izara ooththo woykko olla bookkizayssa oykkidi gede oge beshe deettes

Ha misileza bolla ta beeshin beettizati deettes yelaagatinne guutha nayti issipe giidi eqqida ha yelagatinne guutha nayti aaze ooththizo gizayssa gidikko mitha fuuteza tokkana giidi kushen oykkida ha ijeti kushen oykkida mitha futezi aazey gizayssa gidikko eretto naa oykko iza sunthayka daro eretibenda mitha fute oykkana giidi tokkana giidi efishe deettes.

Hamisileza bolla daabiyeshin taas beettishe deeza aze gizayssa gidikko daro asati eqqidettes daro asatappe issineti pute zaranne mitha zara oykkida issineti mithaza xalala oykkida issineti qasse puteza xalala oykkida izetikka mitha zaranne pute zara yssippe gididi tokkana efisho deeizayssi qonce gididibeettees.

Ha misileza bolla beetti shete izay aazay gizayssa gidikko daro asati gede baggara eqoyssi beettees ha baggara qasse issi adde be huphe bolla zooqofwothoyssazi beyxeza okkidi mithata qanxish deees

Hayssa misileza bolla beetishe de'izay aaze gizayssa gidikko kaththati izappe unxxetti denddin he unxxetida geedoza qasse goyishe dees. Aazas goyize gizayssa giddikko nam'anthonee qasse kaththa izan zeranasi woykko tookana mala maadishe de'esi.

Ha missileza bola betizay aze gizaysa gidiko doyzorey betes doyzorezi qase lo'za shuchara osetida bitazan eqidi bola bagara zo'idi betes izasika gomazi karethakko.

Hayisan misile bolla betizayisi aze giyaba gidiko gede bagara gita kethayi betees qorqoroyi betees izappe habagara dozorezi betes ha dozorezisika oyidu tohoyi dee's ha dozereppe gede bagara qasi mithayika qonc,e gididi betees

Hayssa misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko nuus biitta goyiza mashinekko he biitta goyiza mashinezappe ha baggara qasse badalay unxeti dendin iza gee duzan biitta goyshe dees gede baggara qasse mithati issife shiiqi dees dumma dumma xilili ekkiza denba biittaykka qonce gidi beettees.

Hayssa misileza bolla taybeishin taas beettiza aazay giyayssa gidikko asati issife shiiqi deeqqoyssi beettees gede baggara qasse woyshara keexettida keeththeynne mazara kamettida keeththezi geyppe beettees ha izatappe issi addezi qasse maata giigissiza mashineziya izara maataza giigissishe dees.

ha misileza bolla issi adde dizoyssi eqqide ha biishe dees addezaska hupheza bolla qoofey dees addezi qasse aazi hasayizakkonne eretenna izas duunaza bolla aazi deeze gizayssa gide iza kosheza dhoqu ooththiza miishay dees izappe guye baggara gede heedzdzu doyzoreti biittaza baasishe deettes

hayssa misileza bolla beettiza aaza gizayssa gidikko dumma dumma mashinati yafaran eqqidayssi beettes ha mashinatikka aaz oothizo gizayssa gidikko mithati yafaran yafaran nuus puuteti dolidi nuni puuteta dichchana mala izata izati lo'athishe woykko harmishe dehettes

Hayssa misileza bolla ta beeshin beettiza aazey gizayssa gidikko asati issife shiiqidi eqqida haasata lanqen aaze deizay gizayssa gidikko dozorey dees ya dozorezi bolla do7etidi dees qasse izatappe issadezi waraqatawekki dishin issin deya misile denthashe de7awus

ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko yafara kessishe de7es ha yafara kessishe de7izay aaze oththe gizayssa gidikko kathata zerishe dees kathata zerizay aaze gizayssa gidikko hayssika doyzore geetetti ha xeesettes gede baggara qasse daro aaho mithati issippe dishkoti de7izayssi beettees.

hayssa misileza bolla kabeetinsas betti she de zayaze gizayssa gidikko shuchati de7eettes ha shuchchati qase iza giddon dumma dumma doyzoreti iza goysho deettes ha doyzoretas qasse huphe bolla etiophiya baynderay dees iza giddonka qasse asati doyzorezara hamitishe de7eettes

Ha misileza bolla beettizay aazaz gizayssa gidikko issi doyzori dizayssi beettes ha doyzoreraska oydduto hoy dees bollaga qase zoydi ekkiza medhotikka deentes ha dozorezi aaza oothe gizayssa gidikko nuus biitta goyshenne oge baasishe nuus go'a bolla fe izayssakko.

Hamsileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko daro asati issifi shiqide hamettishe deettes izatappe qasse heedzdzu asati doyzoreza giddon uttili doyzorezan gadeza goyshe dees ha gadeza aazas goye gizayssa gidikko noos izi kath izan nu zelana mala goyshe deettes

ha misileza bolla ta beyshin tas beeto bolla de7izayssi aazee giizayssa gidikko issi doyzore diizayssi dees he doyzoreza giddon qasse addey dees doyzore tooti qasse ha simmishe deettees izappe ha baggara qasse duma dumma maata qommoti de7ishin he maataza giddon izi hamettishe de7ees

Hayssa misileza bolla bettizay aaze giizayssa giidikko heezhzhu addetaranne issi macay diizaysi bettes ha oyddatappe issi addezi eqqidi qasse saaxxinera kuuttota woykko caacotetta ha yeggishe diizayssi qoncce giididi bettes.

Ha.misileza bola ta be'ishitada betishe dizaysi aze gizaysa gidiko nam'u asati betosona ha nam'u asati qase azi ithizo gizaysa gidiko issinazi food for change gizaysa woyko kaathay lametes gizaysa achen gede simides issinozi qase bi'irezara be warata bolla wodimafa shishishe de'es

Haysa misileza bolla betishe dizays aze gizaysa gidikon issi Aya dawusi, he issi ayaka qase aazi oothaze gizaysa gidikon be ache micada besashe deusi, be huphezaka goozetada utadusi.azi oothize gizaysa gidikon deexo mixiza mishaza mixashe de'awus. Ha bagara qase hara asa kushey mirinda giza ushaza gede izis imishe Des.

Ha misileza bolla beettezay aazay gizayssa gidikko dumma dumma katha qommoti shiqidi de iza saaxine beettes ha katha qommotikka kaaroteti dumma dumma timatimeti dumma dumma santhati beettosonna haytikka zo'oti katethati issife gidi saaxinazan deettes hasaaxinazaska medhoy aazey gizayssa gidikko xililidi beettes.

ha misileza bolla beettishe deizay aaze gizayssa gidikko soo asati naytaranne micheera issipe gedidi ekidi deettes aaze ooththizo gizayssa gidikko nayti uttidi maana giigettishin issi micheya qase izeta katha mizana gaada kushen oykkada deyawus

ha misileze bolla beettizay aazal gizayssa gidikko nam'u asate eqqidi woykko hametticho deettes ha nam'u asatappe issinay adde gidishin issina qasse macakko izetappe gede baggara aaho kathay qommoy erettonna issi issi bolla suretidi woykko issi bolla kooretidi de'oyssi qonce gididi beettees

amisileza bolla tabiishin beettiza aaze gizaysse gidikko daro asati sipe shiiqidi eqqida hasatikka aaze woththizo gizaysse gidikko dumma dumma katha qommota woykko izi aazata shammishenne bayzi shedeezayssi qonce gididi beettes gede baggara olqoron kaxxettida keeththaynne mithati sipe eqqidayssi beettees

Ha misileza bolla beettiza yaaze gizayssa gidikko daro asati issife shiiqiti eqqidayti de7ettes haasati issoy issuarakka haasayishe deettes istetappe qasse gede baggarakka mith woykko qorqorotikka issife gididi deletes

Ha misileze bolla nam'u indeti uttidinne eqqidi de'eyosona izdeti aazi ooththizo gizayssa gidikko issineya ubayzawus issineya shammawus aazi makazi gizayssa gidikko katha ayfe be jookezara makada bawuzawus.

hayssa misileza bolla beettizay aazae gizayssa gidikko daro asati issife shiiqidi katha kontalera bayishe deettes ha asatappe nam7u asati baydi ekki efishe deettes gede baggara qasse heedzdzo asati buro ba7ana deettes

ha misileza bolla beettiza aazee gizayssa gidikko gede baggara keeththay qorqoron keexxettiday dees qorqoron keexxettidaissaza garsan daro asati uttidi deettes ha baggara qasse dumma dumma kaththati issi bolla shiiqidi deettes addezikka iza achchan qoofe wothidi eqqidees

Ha misileza bollan betizay azee gizaysa gidikon, katha qommo woyko quma geteti metetiza kathatappe issinozako. Hessika izas haythay metetiza kathako. Azi getetize gizaysa gidikon santhey beetes. Ha santhezasika haythezi keehidi aduqidinne dalgidi betizaysako

Hayasa misileza bola betiza aze gizaysa gidiko issi bagara dhoqa sohoy woyko dhoqa besay woyko zumay betes he zumazape garse bagara denbazan daro mithati detes daro mithatape qase ha bagara denbazan bodalay buro zeredidi gakishe de'izaysi betes

Ga misile bolla betizay aze gidaysa gidiko oydu asati issipe ziqi gidi detes azi othizo gizaysa gidiko badho ayfeza maxishe detes ha badho afezi haythazika cililo ayezika cililo gidoysa maxidi ha kesishe d'etes

Hayssa misileza ta beyishin beettizay azee gizayssa gidikko ciililli eekiza kaththa qoommozappe issinezakko ha kaththa qoommozappe issinozi giste gettettidii xeysetes ha gistezikka ta beyishin dhobatishenne maxetanaw gakontayssa woykko na'ateththay dizayssa besses

Haysa misileza bolla betizay aze gizausa gidiko hezhu asati betosona ha hezhu nam'u adeti be qodhezan dunguzo yegidosona ha nam'ati ba hupheza bolla qopeza wothidi ayfeza bolla manaxireza wothidi gidosonaizetape gefe guye bagara qase cililidi badalay betosona

Ha misileza bolla ta beyishn tas betizay aze gizaysa gidikon kesishe de'iza badaly betes, ha badalayaka gede haytheyka cilil betishn uushozika karexid betes, hesa guusay ha badalay tishako guusa .

ha misileza bollata beshin beettiza aaza gizayssa gidikko issi addey be farata laagish dees ha faratappe issi farazi zoog dishin sekayti qasse booththanne issino zibettenna haazan eqqido gizayssa gidikko gaashe upulan eqqida

Heedzdzu nayti heedzdzu asati ekkidayti beettettes ha heedzdzu naytappe issinoyo naa gidishin qasse issinoya aaye gidishin issi noya qasse guuthu gitizarukko ha issi naya aazi oykka dugizayssa gidikko mobayle oykkin izo beettes izetappe guye baggala qasse zaro muuzatikka issipe deeettes.

hayssa misideza bolla ta beishin taas beettishe deizay aazaya gizayssi gidikko heedzdzu asati deettis ha heedzdzo asatappe nam7ati inde ta gidishin iissoza addezakko he addezikka be hupheza bolla qoofe woththides izetappe qasse gede guye baggara qorqoroy beettishin shinthe baggara qasse badalay be poqora deyzayssi beettees

hayssa misileza bolla beettezay aaziya gizayssa gidikko gistey beettes ha gisteza giddon qasse issi aaya dizaara izan aadhdha eqqada be kushe gide piddi histada ha be ashe dawus ha gistezi be ishin keehi cililidi beettees

Ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gedikko isi aaya bena mayotara xaaxetta mayada woykko goozetta mayada eqqadaha beyawus izappe gede qasse guye baggazaara dumma dumma katha qomoti buro dolishe deettes ha kathayka badalay naatethan buro dolishe dizhayssi keehippe beettes

Hayssa misileza bolla beettiza aze gideessa gidikko daro mitha qommoti gede baggara beettosona ha baggara qasse santhetinne dumma dumma santha ayfana gidi podhizayti issife gididi deettes ha santhatinne mithati issi bolla azas deizakkonne erettibenna.

ha misileza bolla dumma dumma kaththati zerettidayssi beettees ha kaththatappe tani xeysishin oone geetettizegizayssa gidikko giste geetettes ha gistekka buro harma bolla deizayssi qonco gididibeettees izappe qasse gede aaho baggara boykko haaho baggara mithatikka keehi betetis

Hayssa misileza bolla ta beishin beettiza aaze gizayssa gidikko daro oykko aaho denbazan katha qommoti deettes ha kathay aaze gizayssa gidikko giste geetetti elittes ha gisteka beishin kehi cilil7idi beettees gede baggara qasse dhoqa zumatinne dumma dumma mitha qommoti deyoosonna

hayssa misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko issi n deya booththa may7o mayada dawus hambe booththa mayo mayda indeya qasse aaza giddon deaweys gibayssa gidikko giste giddon de7as ha gistezikka buro cilirishenne maxettana gakkidontayssa woykko natetetha deezayssa bessees

hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettishe deezay aazay gizayssa gidikko gede baggara uuthatinne nam7u mithara kexxettida keeththeti woykko woyshara kexxettida keeththeti beettosona ha baggara qasse dumma dumma mitha fuuteti buro diccishe deezayssika hissikitikka madadan liccettettes

ha mishilezan beettizay aazay gidess gidikko gede lanqe baggara daro mithati cililidi beettosona he mixazappe ha baggara metettiza katha qommotappe issi nozakko beettizay hessika badala geetetti xeeysettees

ha misileza bolla ta be'ishn taas beetteze aazay gizayssa gidikko daro addetinne daro macati issippe gididi deettes hadaro macatinne addeti aaza giddon deizo gizayssa gidikko booththara pudhdhida pudho giddon haythazi qase cililo gididayssan issika duno geetettizayssaza giddon deettes

ha misileza bolla cilili ekkiza kathati buro diccishe deettes ha cilili ekkiza katthati gede baggara qasse kessizaytikka deettes ha baggara qasse buro kessonnaytikka deettes izeta gidon qasse asati hamittishe de'eettes

hayssa misiliza bolla ta be'ishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko dumma dumma badalati beettosona ha badalatikka qasse xeellishin keehi lo7izayssan celil7idi beettetes ha badalaykka buro tiishenne iza bolla deiza dishkozi duge karethan wodhdhishe deees

Hayssa misileza bollatay beishini heedzdzo asati beettosona ha heedzdzu asatappe issi addizas kushe xalala beettees nam'atas qasse ayfeza bolla manaxire dees upheza bollaka qoofe dees izetas qodhdheza bollaka dungusay dees izetappe guye baggara qasse badalay kaxishe deees.

hayssa misileza bolla beettizaazey gizayssa gidikko keshay beettees keshazappe gede baggara qasse mazara kamettida keeththey woykko woyshara kecettida keeththey beettees ha baggara qasse xilile ekkida badala buro dichishe deizayssi beetteys

Ha msileza bolla beetteza aazay gizayssa gidikko xeellanassinne beyanas lo'eza bessay beettes ha bessaykka aaza bessay gizayssa gidikko dumma dumma mitha puteti woykko mitha ayfeti zeeretidi doliza sohokko

Hayssa misileza bolla beettiza aazay gizayssa gidikko kathati beettettes ha kathatikka oonante gizayssa gidikko badala geetetti egetettes abadalatikka keehi cillididi bettetes izatappe gede guye baggara qasse daro mithatinne qorqoron keexxettida keeththati issippe gididi de'ees.

Ha misileza bolla ta beeshin taas beettiza aaze gizayssa gidikko nam'u asatinne heedzdzo asati eqqida he nam'u heedzdzo asata eqqoytappe issi zoo shurabinne zoqopfe wooththoyssazi gashsheza caki ekkidi kushen hokkides seka qasse ziqqin hokkidi seka asati gashsheza cakishe deettes.

hayssa misiliza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko issi addey be qodheza dunguza woththidi deho phezan qasse qoofe woththidi izikka qasse ciisha badalata kushen oykkidi dees ha badalaykka buro tiishe deezayssi qonce gididibettees

Ha misileza bolla beettezay aazay gizayssa gidikko aaho denbazan xellanas beizayssinne lo'iza gaashey beettes ha gaashezikka cakettanas gakkibenna gaasoyka be ishin issi issi baggara cilelidi beettes gede baggara qasse dumma dumma mithatikka beettosona.

Hamisileza bolla daro asati issife shiiqidi eqoysi beettosona ha daro asati issife shiiqidi awa bizo gizayssa gidikko eroto naaggidakkoka izetappe gede baggara badala kathazi xililidi beettees izetappe xugan cugan shiiqidi he badalaza izeti beizayssikka geyppe qonce gididi beettees.

Ha misilesa bolla beettiza aaze gizayssa gidikko aaho fessazan issi aayaddizaara eqqada daawos ha issi ayadizaara eqqada dizaara aazan eqqada gizayssa gidikko katha giddon aadhdhada eqqadus ha kaththazikka giste geetettes ha gistezikka keehi cililidi beettes.

ha msileza bolla beettiza yaaze gizayssa gidikko daro aaho denbazan gaashey cilil7idibettes ha gaashekka buro zeretidi buro tiibe nayssa bessees zikka pegede baggara qasse lanqezaara mithati aadhdhidi aadhidi eqqidayssa bessishe de'ees

Hayssa misileza ta be7ishin beettizay aazee giikko issi addey deees .issi addezas qoodhezan dunguzay de7ees.addezas qasse huphezinne buuchchezi puulumidayssakko addezi kushen guutha puute oykkidi de7ees.

Haysa misileza bollan ta be'ishn betizay aze gizaysa gikon issi Adey betes he adez be 2 kusheta oykid ha beyishe Des, izappe qase gede guye bagan daro Mitha qomoti ha putid betizays qonce gidid de'es.

Haysa misileza bollan ta be'ishn tas betizay aze gizaysa gidikon asati hamutishe de'etes, ha asatika aazi mayido gizaysa gidikon ootho mayo izeti mayida. Etika ume mayoza mayidi gede ogeza hamutishe de'etes.

Ha misileza bola betizayisi aze gizayisa gidikko daro asati issippe gididi hametishshe deosoona ha daro asati kehippe gididi azi oyikkido gizayisa gidikko miththa putte oyikkida gede bagara qasekkauththa hayiththetinne muze hayiththeti betosona hara bagara qasekka miththa hayiththetikka cililidi betosona

Haysa misileza bolla ta beyoshin tas betizay aaze gizaysa gidiko asati issippe eqidaysi beetes ha asatappe qase nam'u asati ziqi giidi issi iitida woyko lo'ena mithiyo akapara ishalisishe de'ees. Gede bagaraka issi addezi haathe qolishe de'ees.

Ha misile bolla betizayisi aze giyaba gidiko daro mithayika issi bolla shishidayisi betees ha daro mita matan issi ade eqidi be ache besidi he adezika ba kushen lafa mitha oyiqidayisi geshi gidi betees

ha msileza bolla beettizay tas aaze gizaysse gidikko missi addey dunguza be qodhezan yeggidi dees ha dunguza beya qodhezan yeggidayssazi tuke puteyo xaasazan yeggidi woykko oykkidi dees izappe gede guye baggara daro asati qass puute oykkidaytinne be qodhezan dunguza yeggidayti deettes izetappe gede guye baggara ciisha mithaykka direes

hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettiza aaze gizayssa gidikko gede baggara issi mithay eqqidayssi dahi dibetten hessa lanqezan qasse daro asatin issife shiiqidi giya masatizayssaan eqqida hano baggara qasse issi adde ayfeza bolla manaxira woththidaaddezi be kushefi disidi eqqides

hayssa misileza bolla ta beeshin taas beettese aze gishess gidikko daro asati beettosona gido attin ha asatappe issi addezi uttidi shuchchaza mithaza giddofe maxishe dees ha asatas izaska hupheza bolla qoofe dees hara asatas ayfesozikka beettenna

Hayssa misileza bolla ta beyishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko lo'za bissatinne ufaysiza sohoti beettosona gede baggara qasse dumma dumma mitha qomotinne keethati woykko qorqototi betosona hasa lo'za ufaysiza soozi aazey gizayssa gidikko mitha puuteti woykko mitha ifeti zeretiza sohokko.

Hayssa misiliza bolla tha be7ishin thaas beeththishe de7izay aazee gizayssa gidikko daro asathi gede baggen eqqida; gido aththin izathappe ha baggen qasse issi adde dizayssi be hupheza goozeththidi miththa puuthiyo thokkishenne ishalissishe de7izayssi qonccekko.

ha misileza bolla ta beishin beettiza azeye gizayssa gidikko issi indiya biittan eqqaduus heyssin dieppe qasse gede baggara zaro woykko wolqama mitati daaziri deettes heyssi nde achchen qasse buro keexetishe deiza bollara kametonna keeththezi dees ha keeththezikka garsera qasse biitta zara meeshetishe deees

hamsileze bolla beettiza yaze gizayssa gidikko aasati ekididete woykko pooliseti ha poolisetappe issinezi be mitha ishal shishe dees gede baggan qasse issinezi meecetishin issinezi qasse iza kushen haaththeza qolishe dees

ha misileza bolla beettizay aaze gishayssa gidikko daro saatse masatiza mithati aaho denbazan shiqidi deettees ha aaho denbazan qasse giddozan mithati pacca gidishin he pacezan asa masatizati issipekka shiqidi de7oettes

Ha misileza bolla beettiza aaza gizayssa gidikko aaho mithati beettosona ha aaho mithati be hangera gede ziqqi gidi daeeqqi daytikka beettetes izota giddon qasse aadhdhida aadhdhidi guutha ciisha mithatikka beettosona.

hamsiliza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko isshi addeza bolla mithata algettida sooti goykko bessati deettes haddezi qass aaza giddon ekkide gizayssa gidikko awukado puuteta woykko awukado mithata giddon ekkidi ha beyif deees

ha misileze bolla taas beettishe de'ezay aaze gizayssa gidikko issi addey nam'u kushsheza fude salo micidi woossishene izi aazishi de'eza gidikko eretibenna izaappe qasse gede guye baggara daro mithati cililidi beettosonna

hayssa misileza bolla biittise aaze gizayssa gidikko asafi hamettishe deettes haasatikka aho hamettishe deizo gizayssa gidikko eretibenna gede baggara qasse aaho mithatinne lhoqa mithadeti oosona haasati aaza giddon hamettizo gizayssa gidikko cililo maata giddon hamettetes

Ha misileze bolla daro asati shiiqidi eqqida hadarosatappe issinoy sineti qasse be koshezan mitha puute xaasazan yeggede'i oykkida qasse hara baggara issi addezi mith puuteyo tokkishinne ishali shiishie deizayssi qonca gididibettees.

ha mishileza bolla beettiza aaze giyayssa gidikko daro woykko cora asi issipfe shiiqidi de7ettes ha cora asatappe issinezi mitha puute xaasazan oykkidi eqqides izatappe qasse issinozi uttidi eqqides ha uttidi eqqida addezi huphezara bo7akko

Hayssa misileza bolla tay be shintas beettishe deeizay aazay gizayssa gidikko keeththey beettis he keeththeykka mithappe woosettida keeththakko hawaanidey gizayssa gidikko bollara kamettibenna garsera qasse biitta zara meya ishettishe dees gede baggara issi naya eqqada beyawus

Ha misileza bolla ta beeshin beettiza aaze gisessa gidikko daro asati issipe gididi eqqida haasatappe nam7u asati ayti gididi beettishin he ayatappe issi nea qasse moobaale be ashe dawus izeta giddon qasse nam'u addeti ba hupheza bolla qoofe wothidi be kushezakka idimmidi eqqida.

hayssa misileza bolla daro asati dishenne ekkishe de'ida ha asati aazi ooththizo gidayssa gidikko asatappe gede baggara daro mithay woykko aawo mitha deettes asatikka uttidi puute mithata tokkishe de'izayssi qoncekqo asatappe issi addezikka ba hohpheza bolla qoofe wooththides

Ha misileza bolla ta xeelli shintaas bettishe deizay aazaya gizayssi gidikko daroo mithati saatse malizayti issi bolla dishke tidi deettees ha mithata giddon qasse sohoy beettees ha sohozan qasse asatey issife shigidi deezayssi qonca gidide beetees.

ha misileza bollatas beettishe deizayaze gidayssa gidikko asati gede hamittishe deizayssi deetes hano baggara qasse issin deya mithaza lo7atha shidawus waanazuu gizayssa gidikko lo7o izi murtana malanne diccana mala akafazara biitta izachcha shiisha shi deyawus

Hayssa misiliza bolla tabiyeshin keehi mitha qommoti issife gididi bettettes ha mitha qommotappe ha dembazan qasse geeshsha biittay dees ha geeshsha biittazappe gede baggara daro leemisos xide malizaytikka issife gididi daro mithati issife shiiqidi diccishshe deeizayssi qoncekko.

Hayssa misileze bolla tay xeelishin beettiza aazay gizayssi gidikko gede baggara daro kameti beettosona akametasa achchen qasse gitatinne gashsho mithati issippe deettes asati qasse dumma dumma shuchchata giddon eqqida ha shuchchatikka gitaynne gashey biittaza bolla lo'izayssi keehippe beettees.

Misileze bolla beettiza aaze gizayssa gidikko kameto na qorqoroy beetteys ha kametto na qorqorozi bollara doya gididayssanne mismaaretara oyketidinne kametontayssa bessees garse baggara qasse biittara meeshetishe deizayssa bessees gede baggara izafe qasse mithatikka deetes e mithatappe ha baggara issi nayadizaara eqqadus.

Hayssa misileza bolla tay bi'eshin taas beetti shideyza raazey gizayssa gidikko issi addey be huhpheza bolla qofe woththidi booththa qofe woththidayssi awukado mithayo oykkidi dees izaappe qasse gede guye baggara issi addezi haaththe ushshe deishin haratikka dumma dummo oosota ooththi hidewettes

Ha misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko tukke beettees ha tukekka waari diccishe deeze gizayssa gidikko kase daro laythappe sinthe qanxettidi duruma attida tukke durumay dees he durumeza bolla qasse tuucidi hara tukketi dolishe deezayssi geehippe beettishe deees.

ha misileza bolla beetteza aza gizaysse gidikko karetha maliza miisheti issi baggara deettes hara baggara qasse tuume boykko zo shunkote issi bolla shiqiri dizassa bettes ha shunkotezikka poloshite giddon deizayssaza qonceke

hayssa misileze bolla ta be'ieshin tas bettishe de'ezay aazaye gizayssa gidikko katha qomotappe issinozakko ha katha qomotappe issinozi dono geetetti xeeysettes gede baggara issi asi kontalezappe iza ha lalishe de'es

ha misileza bolla beettiza yaaze gizayssa gidikko dumma dumma kaththa qommoti beettosona woykko mithappe beettiza katha qommoti beettosona izatappe ta beshin karote be utsa zaranne haytha zara issi bolla oyketidayssi dees giddonka cirili ekkiza santhe masatidayssazikka deees

hayssa misileza bolla tay be7ishin beettizay aaze gizayssa gidikko daro kathati suretidi de7izayssi deettes ha kathatikka mangoti beettetes loometi beettetes paapaayati beettetes bollara qasse muuzeti de7oosonna dumma dumma katha qommoti woykko katha ayfetinne mithappe nuni demmiza katha qommoti nu hayssas misilezan bettettes.

hayssa misileza bolla beettizaaze gizayssa gidikko dumma dumma kaththa nuni mizaytanne izaa kathata nuni mizaytakko beytikka oonanta gidayssa gidikko leemisos timatimey beettishe dees loomey beettishe dees dunoy beettishe dees bambarey beettishe dees booththa shunkotoy beettishe de7es kaarotey beettishe dees haratikka dumma dummati beettife deettes

hayssa misileza bolla ta beeshintas beettishe deizay aazaya gizayssa gidikko issi naa dizays eqqididees hayssi naa Dizayssazi aazzan eqqide gizayssa gidikko daro sayntha haythati beettizayssa giddon aadhdhide eqqides gizatappe qasse gede baggara aaho mithatikka beettosonna.

Hayssa misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko daro asate issife shigid utidi deettes haasatikka aze ooththizo gizayssa gidikko dumma dumma kathata shammishenne bayzishe deettes ha kathatikka dunuti karoteti dumma dumma qeysireti ni hara kaththatikka issipe gidi de izayssa bessees.

Hayssa misileza bolla beetteza aaze gizayssa gidikko dumma dumma santha qommoti beettosona ha tantha qommoti poloshiteza giddon woykko cililo pote poloshiteza giddon xaaxettidayssazan issi bolla shiiqidi deizayssi beettes hara baggara qasse kaxida awkadu ayfetikka issife gididi beettosona.

hayssa misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko daro ayfa ayfe qommotappe issi nuzakko hessika afukadu ayfe geetettes ha afkadu ayfe geetettizaytappe issinozi issi bolla shiiqidi dees issinoti ciliiideshon issinoti qasse kaxizayssa masatidi woykko maladi deeettes

Ha misileza bolla tas ha'i betishe dizay aze gizaysa gidikon dark asati issippe shiqid hasa'ishenne zoretishe dites. Izet azi othana zoretizako eretibeyna. Izzetappe qase gede bagara mithat dishkid lo'id betetes, qase yafaran barzafe getetiza mithazika toketidays betes.

Ha misileza bolla betishe dizay aze gizaysa gidikon hezdzdu asati de'osona , he hezdzdu asatappe qase issiniya ogey dizaysan woko karetha ogezan hametashe dawusi , izetika aaza gidon eqido gizaysa gidikon cililo ciisha pudhizaysa giddon eqida.

Ha missileza bolan betizay aze gizaysa gidiko muze haytati melana gidi karetha medho ehidaysa beses gidora zo'o sakati de'ishin ha bagara qase c'ililo matatika iza achara betosona.

Hayssa misileza bolla beetizay aaze gizayssa gidikko daro muuzeti issippe gididi deetees; ha muuzeti be daththan daththan woykko yafaran de'izayssi qonce gididi beetetees; muuzetaska hayththezi duge simmides; izeta giddon dumma dumma maatayka dolidyssi beetees.

Ha misileza bolla ta xeelishin tas beetizay aaze gizayssa gidikko aayeti be keesheza ba'idi deetees; keesheza aazas ba'ido gizayssa gidikko izeti ba'ida gaasozikka erettibena izetappe issi aayiya miicashe tukke puuteza giddon de'etees.

Ha misileza bolla beettizay aazE gizayssa gidikko issi naya kushsheza kalthezan karetha kalthe aaththada qasse be qodhezan be sharbeza xaaxxada ciishaza oykkada de'aws. Ha ciishshazikka pudhidaysi keehippe beettees.

Ha missile bolla heedzdzu assathi gede eqida izzathape ha bagara xelanasine bea'nass ufyasiza loo'zaysi kaththa qomoy bethes heyssikka gisthe gethethess. He gisthezappe ha bagara qasse lesho massathiza haythara dalgi ekkida matha qomothika issipe dethes.

Ha misilezata xeelishin beettize aazey gizayssa gidikko issi naya eqqara dawus hayssi nayakka bena shalbezara goozettada aazi oykkadu gizayssa gidikko ciisha oykkaduus ha ciishshazikka fudhdinne lo'izayssakko

hayssa misilizan ta beishin beettizay aazia gizayssa gidikko macatinne addeti beettetees ha macatinne addeti qasse aaze woththo gizayssa gidikko cililuza woykko cilili ekkiza haythe deiza ciishshaza pudhuzi qasse zo'o gidoyssaza maxishe de'ettes

haysa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko mitha puteti adhi adhi diccizayssa bessees ha mitha puuteti qasse yafaran yegettida karethan yafaretida mitha poykko shubo masatizayssa bolla gicci shizeti deizayssi konce gididi beettees

ha misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko issi addey mecishe dees hayssi adey meecishe deizayssazi ciishshayo gaarezan ishishe dees izappe gede baggar qasse dumma dumma ciisha qommotikka pudhdhidi beettizayssi qoncekko

Hayssa misileza bollata beeshin taas beetizaaze gidesse gidikko daroo ciishshay dees hadaro ciishshaza giddon qasse issi maca miica shidawus be huphezakka booththa mayuzaranne booththa sherbizara gullantada deyawus iza achchen qasse he booththa pudhida ciishshezinne cililo haytha oykkida ciishsheza oykkada deyawus.

Ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko gede baggara kesha woykko mithara keshettida keshay beettees heppe qasse gede baggara uuthatinne keeththeti beettees he keeththaykka mazara kamettidayssakko ha baggara qasse nuus awappe pooho immiza soolare bache geetettizayssazi beettees.

Hayssa misiliza bolla ta beishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko heedzdzo asati deettes heedzdzo asatappe qasse issi addezi kushen saanezara kaththaza oykkidi yeggishe woykko qolishe dees isso giddon doyssaziwoykko qoofe woththoyssazikka tukishe dees gede baggan doyssazikka yeggishe dees izetappe qasse gede haho baggara mitha woykko darsha mitha beettees.

hamsileza bolla bettizayaze gizayssa gidikko issi booththa may7iza adezi dees haddezikka botte gassera aaththidees bollara bophezakka qasse booththa may7ora goozettidi dees haddezikka guuthu saaxine masatizayssaza giddon ehidinne gaashshe malizayssa yeggish dees

ha misileza bolla ta beishin beettiza aazay gizayssa gidikko daro addeti issife gididi ekkidi deettes ha daro addetikka be kusheza nam7u kusheza wola oysethidi deettes izetikka aazi gizo gizayssa gidikko erotena gidakkokka badala puutezi buro diccishe deizayssaza giddon aadhdhidi ekida

Hayssa misileza tay beyshin taas beettizay aazey gizaysse gidikko hemathati nuus immiza gu7appe issinozakko he mathati nuus immiza gu7appe issinos aaze gizaysse gidikko eessakko he eessa woykko ililoza addezi mashshara eessi shede ees

Ha mishiliza bolla beettiza yaaze gizayssa gidikko gede haaho zaara mithay issife shiiqidi deezayssi beettees ha mithaza achchen qas asati aadhdhi diyaadhdhi dideettes ha asatikka aaho denbazan deettes ha denbazikka kathay goyettiza biitta masate malees.

Hayssa misileza bolla ta beyishin daro macati issippe gididi eqqidi deettes. ha daro macati bees imettida ciishshaza oykkishe deettes. ha ciishshazikka cililo haytha oykkidi qasse izas pudhozikka zo'idayssakko.

Hayssa misiliza bolla ta beyishin beettiza aaze gizayssa gidikko issi asi dizayssi ciishshazara gaarezara ishishe dees. a ciishshazikka keehi ciliri beettes pudhuzikka keehippe lo'izayssanne ufaysizayssakko gede baggara daro ciishshotikka beettosona.

Ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko zoo maydanayti hoykko maca nayti eqqida ha maca naytikka hupheza booththa goossera goozettidi kushe bolla qasse cieshshaza oykkida ciishshaza haythei cililo gidishin puddhozikka wayndaysse zo'idayssakko.

Ha misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko dumma dumma muuzeti yafadan tokettidayssi beettees iza achchan qasse daro maatatikka deizayssi beettees heede baggan qasse qorqoro woykko keeththe masatizayssi guutha mitha bolla madadan torgetidayssikka beettees

Hayssa misiliza bolla ta beeshin beettiza yaaza gizayssa gidikko asati be suqezan aadhdhiyadhidi uttida izetikka bes dumma dumma katha qomota bayzishin izetappe issi indeya qasse be ciishaza oykkada zo'oudhiza ciishshaza oykkada duge biittan wothashe de'awus.

Ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko daro ciisha qumoti beettosona ha ciishshatikka be pudhezaarakka issife lo7idi keehife ufaysizayssanne amoththizayssa gididi beettoosona ha ciishshatatani izata medhozakkabeifin zo'oti booththati dumma dumma medhoti issife gidi de'oosona.

Haysa misile bolla ta be'ishin taas beetizay aaze giiko daro woyko aaho mithtati dembban de'izaysi beetes izappe habaggara qasse ogezi giddora de'es he ogezan haaththe gogishe beetizaysi qonće gididi de'es.

Ha misilezan bolla betizays azegiko daro mithati gede bagara hanigera de'izasatika issipe gididi de'etes qase issi ade ha mithaza gaxan eqidi pude xoossako woy salo kushe michidi wosishe de'es

Ha misiliya bolla betizayi aze giko asati eqidosona ha daro asatika wothancha malaletes izappe issi adezi be kushe dhuqu histidi botha mayo mayidi detes asatika ziqi gidi be hupheza qachidaysa

ha msileza bolla beettiza aaziya gizayssa gidikko doyzorezi ooththishe dees aaze ooththiza gizayssa gidikko biittaza pude bochche biittaza duge baasidi ogeza nuusse moolesisheshe deyes qoncekko iza achchera gede baggara asati qase issifi shiqidikka eqqidi iza beyishe deyettes

hayssa misileza bolla beettise aaze gizayssa gidikko issi adde dizayss ekkides feyssi adde dizayssazi ha malatishe deees qasse issi kusheza gede zikka ooththidi iza achchin nam7unne nam7appe dadiza muuze puuteti buro diccishe deyssayssi qonce gididi beettishe deees

Ha misileza bolla taybieshin beettishe deyzay aazay gizayssa gidikko daro mithafuoteti toketizaso bessees ha mithafode toketizaso izikka keehi cili'idinne lo'edi beettees izikka yafaran toketidayssa bessees ha baggaza qasse ogedeshon ogezachchanka dumma dumma mitha seisheti deestees.

Ha misileza bolla ta beishin aazelizailees gidikko asati issife shiiqidi haasayishe dees addetinne machat gididii izetti aazay asayidakkone elettibenna izetappe qas gede baggara issi ginben oykko shuchchan keexxettida keeththey wuri dhoqu kidi dees issappe qas bolla baggara bosheti ekkida zumaykabetees.

hayssa misiliza bolla beettizay aazee gizayssa gidikko issi adde dizayssi be kushe pude salo fidisidi woykko woossishe deesse dizayssa malidi eqqides izappe gede baggara qasse daro mithati de7izayssikka qonce gididi beettees

hayssa misileza bolla beettiza aze gizayssa gidikko aaho oge giddora dees ha ogeta lanqen dumma dumma mithati puhkotidi de7osona ha mithatappe qase gede baggara yafaran puteti moykko mitha ayfeti zeeretizasoy qonce gididi beettees

Hayssa misileza bolla beettiza aze gizaysse gidikko daro asati issipe hamettishi deettes. ha asatappe issin deya gasse baggara be korojeza be bolla yeggada deyawus. gede baggara qasse ginben oosettida dhoqu gidi keexettida keeththe dees.hahora qasse dozoretikka ogeza ooththishi deettes.

ha misileza bolla tabeyishin aaho dembay beettes ha aaho denbazan cello maatati keehi lo7izayssinne ufayshizayssi beetteys ha keehi lo7izayssazanne ufayshiza giddozara oge aaho woykko gede haho efiza ogezi qonce gididi beettes

Ha misileza bolla ta be'ishin betizay azee?gizayssa gidikko, Asati deyshata be'ishe detes. izetika nam'u asati eqidi bayzizayssa masetetes.izetape issi adezi oyki oyki beyes.azas oykize giza gidikko shamana masates.

Hayisa misileza bola betizayi aze gizayisa gidikko Soho medosatakko betizayi ha Soho medosatakka onanitte gizayisa gidikko mizata getetidi eretetesi ha mizatikka boththati kareththatinne woyikko kareththaranne boththara walaama medhoyi dizayiti issippekka detesi

Haysa misileza bolla beetizayi aze gizaysa gidikon daro mizati issippe de'etesi, daro mizatinne marati maata mishe detesi, izeta gidon qase nam'u asati adhi eqida heppe qase haaho bagazara dhoqa besayinne he dhoqa besazani qase dumma dumma Mitha qomotika betesi.

Hayssa misileze bolla tabiyeshin beettiza aazay gizaysse gidikko giddon kesheti mithara kashettida keshshay dees hessika puute bolla keshettides gede baggata qasse miizati karetha mizati booththa miizatinne booththata karethara walakettida medho sizettees izatappe gede bagga qasse shuchchara oosettida ginbezikka beettes

ha misileza bolla taybeeshin beettizaytas aazay gizayssa gidikko issi adde dizayssi be harita laaggishe dees haretikka caanay doonta shin oge hamutti she de7etes izetappe gide baggara aafo mithaykka issife deizayssi qoncekko

ha misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko isiyaaya dizaara be soome doosata laaggash woykko hee mashe dealos ha soome doosatikka onante gizayssa gidikko haritinne mizatinne qasse hara baggara ussati parati beettosonna he izatappe gede baggara keeththeti buxara kamettidayssi deees

Ha misileza bolla ta biishin taas beettiza aaze gizayssa gidikko soome doosatappe issinozakko ha soo medoossatappe issinoti bees imettida maataza woykko dhiiko maataza miishe deettes izetikka miiza getiti xeyssettosona be malara gidi issippe deettes izetaska haythezan izi aazi aadhdhi dees.

Ha msileza bolla ta be'ishen tasi bettishe dizay aaze giza issa gidikko so medoosa geetettizatappe issino zakko .He issika deesha geetetti xeesettes. He izati qasheti qasheti deyidi aazi mizo bes imettida maataza woykko bs kathaza mishe deettes.

hayssa misiliza bolla beettiza aze gizayssa gidikko harati caanishe detees ha haratikka aazi caniza gizayssa gidikko dishikotiiza miththa canidi ha hemettishe dettees ogezan qasse lo'iza ogezan woykko shuchchappe oosetida ogezan woykko asfalte geetettizayssazan hamettishe de'ees

hayssa misiliza bolla issi aaya uttada miicawus kushetaka oykketada ha beyashshe dawus ha baggara qasse nam7u bubhileti biittan dees ha nam7u bubhiletappe gede baggara qasse nam7u kuttoti saanezappe katha meishe deizayssi qoncekko

ha misileza bolla beettizay aze gidaysse gidikko gedera guutha suuqe kees etti daara beettaws qasse issi mitha woykko mithati dishukoti deiza mithati gede baggara deettes ha baggara qasse deeshshata daqizaso woykko algey beettes halgezachchan qasse issi ndeya deeshsha naa idimmada oyqqadus.

Hayssa misileze bolla ta beishin taas beettizay aaze giesse gidikko gede baggara keeththe malizayti aadhidi aadhdhidi eqqida he keeththe maliza sachazan qasse melida mithatikka isippe deettes isatappe ha baggara qasse soomi duosati deettes hayssatikka deshatanne dorsata getetti di xeeyssetetes.

Ha misileza bolla ta bie ishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko soome doosatinne issi adde oykko issi nay dees soome doosatikka oonante gizayssa gidikko deesha geetetti taesittees ha deshshatikka booththatinne katethati issipe hamettishe deettes izetaka naazi laaggees

Hamsileza bolla tabeeshin beettizay aazay gizayssa gidikko daro miizatinne ussati miiza maratinne issi bolla shiqi dibedessan de'oyssi beettees hayssatikka booththati katethati booththara karethara walakati issipe gididi eqqidide'ettes

Hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko issi adey kushe nam"u kallozanne issi qoncoraa oykkiti be soo meheta heemmishenne laaggishe dees. ha soo meheti oonante geetettizayssa gidikko miizatinne marati issippe deettes.

Hayssa misileza bolla beettizy aze gizaysse gidikko issi indiya uttada dawus. iza achche qasse kobey dees. he kobezappe ha baggara qasse nam"u phuuphuley dees. nam"u phuphillezappe qasse nam"u kottoti deettes. ha nam"u kuttotikka aaze ooththishe dizo issife gididi katha biittan qoletoyssa maxidi miishe deettes.

Ha misileza bolla beettishe deeizay aaze gizayssa gidikko miizati maata woykko bees imettiza dhiikko kaththaza miishe deettes ha miizati qaano baggara karethaynne deeshin gede baggara qasse boroqo dees harati qasse karetha gidishin bidirissazan qashetidi deettes.

Hayssa mishileze bolla ta beishin taas beettizay aaze gizayssa gidikko soome dohussati beettosonna ha soomezasappe issinozi aaze gizayssa gidikko miiziya keehippe beettawus ha miiziya aaz ooththashe dazu gizayssa gidikko mara yelada iza yeerashe de'awus izaska aaze ducazanikka izi yelida medhozikka zoydi bettishe deees.

Hayssa misileza bolla ta beyishin beettiza aaze gizayssa gidikko soome doosatakko ha soome doosatikka onante gizayssa gidikko miizata woykko ussati miiza ussati beettosona gizatappe issineyo katetha gidishin issineya boro qokko ha nam'ataska qodhezan odoroy woykko carqay qashettidi dees.

Hamisileza bolla beettizayaze gizaysse gidikko issi nay be deshata laaggishe dees ha nazikka zoy shudabimaydes ha deshatikka karethatiboththati karethara booththara deizayti issippe daruti bolla issi afa shiiqidi bishi naazi izeta laaggishe dees.

hayssa mishileza bolla tabiyeshin beettiza aaze giessa gidikko gede baggara shuchchara ginbetti keexxettida keeththe beettees giddora qasse nam7u mizati eqqidayssi beettees ha nam7u mizatappe issi mizeys dhanthazi keehi aduqidi beettees

Hayssa misileza bolla ta beeshin beettizay aaze gizayssa gidikko nu dere asati kathan qommotappe issinosakko he katha qommotappe issinoze awappe beettiza gizayssa gidikko kuttoti nuus yelizayssakko hessika aazi geetettize gizayssa gidikko muphiley yafaarettida sooza giddon gelidi deyizayssi qonce gelidi beettees.

Ha misileza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko issi naya dizaara eqqara dawus aaze ooththazu gizayssa gidikko be kuttuta naagashe woykko kuttuta iita miisheti bochchonna mala izata be ashe dawus izappe qas gede baggara daro mitha qomotikka xilillidi beettoosonna.

Ha misileza bolla ta be7ishin taas beetizay aaze gizayssa gidikko giddora oge masatiza woyko maatara de7iza ogey dees.izappe qasse gede baggaranne ha baggara keshay dees. ha keshaza giddon keethati deettes.keeththeta achen qasse dumma dumma mithati dolishewoyko zeretidi puutishe dizayssi beettees.

Ha misileza bolla ta beyishin betizay azee gizaysa gidikon issi addey de'izaysi zo'da muzeza ba kushen oykidi mic'ishe has besishe dees. Izappe qase gede guye bagara maanawnne ayfes lo'iza muuze ayfeti saanera madadan de'etes.

Hayssa misileza bolla beettizay aaze giikko issi adde dayssi haa be ache ha addezi aazi oothize gizayssa gidikko badala mitha tisha oykkidi dees.ha badala mithaykka bootha woykko buro tiyishe dizayssako.

Hayssa misileza bolla ta be'ishin asati hameetishe de'etees ha asatappe issi addezi be hupheza bolla az woththide qoope woththides izeti hameetiza biitazikka zo'i ekkishin izetappe qasse gede guye bagaara miththayka dishqotidi de'es.

Ha issa misilaza bolla be'etishe dizay aze giza gididko issi indde miicashe dawusu. Ha issi inddekka aze ottashe giza gididiko ba kushan boyna uttida oykkaara micashe boyna tsatsara woykko binna mayoza gulletada de'awusu. Izappe qassi guye bagaara dumma dumma keetatinne mitati de'awusu.

Ha missileza bolan betizay aze gizaysa gidiko daro c'ishatinne mithati issipe gididi dayidi de'iyaysi betes mithata gidon qase issi adey dizaysi ziqi gidi betes ha adezi aza otize gizaysa gidiko ha c'ishata gidon mithata gidon utha mogoy de'iyaysaza izata oykishe de'es.

Ha misileza bolla ta beyoshi beetizay azee gizaysa gidiko daro cilili Eliza timatimeti beetosona ha timatometa gaathan adhi adhidi bittatika beetosona izeta gidon qse issi addezi eqidi ziqi giidi odishe de'izaysi qonceko.

Hayissa misile bolla betizayi aze gikko iss ade kushe dizayisi betesi harra baggara qassi Katha qomoppe issinozi bettesi hesika aze getetidda gidikko banigga ayife getetesi ha banigga ayifezi kushezani gafezara shiqidi issi urra dizayis qoniccidi bettesi

Ha misile bolla betidayi aze giyabba gidikko ayeti benitana gozidi uttida he ayetika aza gidoni utidda gidikko doono kusaza etika kushezani oyikid kesishe desi

Haa missileza bolla taa be'ashshinn loo muruta immida kaththayi betees.gassoyikka ayifezzi kehi gitatidd besizayiss qonccekko.hayisskka azzi getetiz Gizayissa gikko badala betettes.ha badalayikka be miththara burishshetonnashin issi bolla de'izayissi qoncce gididi betees.

Hayissa missilezan Bettizay azze gizzayssa gikko gede haho baggara dhoqqa bessati dhoqqa zummati bettossona iza achchan qase asatikka eqqidaysati bettetes ha asatiika duma duma dishiko miththata garsan dettes ha baggan qase yapparan tokketidi cillilidi pudhoy boththay bettidi azze kaththay bettes.

Ha misileza tayi xeellishin issi addey duge kaththaza biitta be7ishe de7ees. He addezikka be hupheza bolla qoope woththides. He kaththazi aaza kaththe gizaysa vidikko dono geetettidi xesettees. He kaththazappe gede bagga qasse miththati qolettidayssi qoncce gididi bettees.

Hayissa missileza bolla tasi betishshe azee gikko muzetti issi ade dayissi muzeza cakiddi woykko muzeta qanxidi issi bolla shishshid qoncida issa detes.addetika ha muza issi bolla shishidi iza achan uttidi des.

hayssa misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko ayti issife shikidi utti deessa bessees haytikka aazi wooththizo gizayssa gidikko duno makisho deettes aazara gizayssa gidikko kontaliza woykko poloshiteza wothidi izan aaththishe deettes

Ha misileza bolla daro asati issipe gididi hamettishe deettes ha daro asatappe nam7ati ba hupheza bolla qoofeza woththida izetappe qasse issinozi huphezi bo7akko gede baggara gitta mithaykka eqqidayssi beettees meyatatikka cililidi moodetikka issison deizayssika hi qonce gididi beettees.

hayssa misileza ta xeellishin beettiza aaze gizayssa gidikko daro mithati gede baggara beettosona izappe qasse ha baggara katha qommoti bettettes ha katha qomotikka mozze geetettizayssi buro diccishe dees ize ta giddon issi adde bupheza bolla qoofe wothidi hamettishe deees

hayssa misilaza bolla beettizay aaze gizayssa gidikko issi indiya ayfey beettenna kushezara issi badala dizayssaza foqada ekkashidaws ha badalazikka buro tiyidayssanne izas paashozikka iza bollafe yeddontayssa bissees

Hamsheleza bolla ta beshin taas beettiza aaza gidassa gidikko namu asati beettosona nam7u asatappe issi addizas issi toy xalala beettes ara baggan deiza asata addezi qasse akafa yn wutha yokkidi moogishenne bidirishe deees

hayssa misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko dumma dumma puteti tokketizasoy beetdees hatu puuteti toketizasozi kehipe lo7idi beettizasonne ciliridi beettiza bessatasan deees izaska yafatan yafatan tokketidayssi kehipe beettees

haysse misileza bolla beettizay aazey gidayssa gidikko daro katha qommotappe issinozakko ha katha qommotappe issinozi giste geetette ekettees ha gistezikka tiyish de7es izappe qas gede baggara dhoqa zumaynne dumma dumma worati de7izaysa besees.

Hayssa misiliza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko nu dere gaammo heeran okko gaammo asati katha issintho bolla go'ettiza katha qometappe issinodakko hayssika mogo geetettidi ha moogozi qasse katha uutha keyanas maaddizayssakko.

Hayssa misileza bolla ta beishin taas beettizay aazay gizayssa gidikko issi addey ha be achche bessidi dees haaddezi aaze ooththe gizayssa gidikko kushezara badalaza duge burchishenne duge doyshe dees badalazikka buro tehizayssa bessees

Hayssa misiliza bollatay esgidi beeshin taas beettiza aaze gidayssa gidikko gede baggara asi eqqides he asatappe gede baggara dumma dumma mithatinne aaho zumati beettosona ha baggara qasse donotinne donota haytheti nne fudhdheti ssippe giddi booththara xillu dola deeettes

ha misileza bolla ta beyishin beettiza aazee gizayssa gidikko issi aadde dizayssi aaze oothishe deeze gizayssa gidikko akafazara woykko biittaza kaachishe dees gede baggara heedzdzu addeti qasse dunguzan be qodheza bolla qachidaytikka issippe shiqidi zooretishe dettes

Hamisideza bolla beettishe deezay aaze gizayssa gidikko nu dere gaammu asati kathas go'ettiza qommotappe issinozakko hissika aazi geetettize moogo geetettes ha mogozikka issife izas usazi toketin dolidayssakko hayssika hay toketidi uutha gidana dandayees.

Ha misileza bolla beettezay aaza gizayssa gidikko daro zoldoti ekkiza oykko gita dunoti uhati issi bolla shekidi deezayssi beettees izaappe qasse gede baggara dumma dumma booththati issippe yafaren izi aaza bolla izeti gede oykketi deizayssi beettees.

Issi adde dizayssi daro ciishshata giddon woykko daro mithata giddon ziqqi giidi dees haaddezikka aazi oothize gizayssa gidikko uuthata woykko ciishshata maxishe dees izaska shurabezi zo7o medhokko.

hayssa misileza bollata beishintaas beettiza aaziye gizayssa gidikko issi aaya hokkada woykko ziqi gaada dawus haayaykka aazi ooththazo gizayssa gidikko banga geetettiza kaththaza maxashe de7awos bangazakka issi kushin xarfa oykkada issi kushin maxashe de7awos ha bangaykka maxuqakkidayssi melidi beettishin keehi qonca gididi beetteys

Hayssa misiliza bolla taawe beyizay aaza gizayssa gidikko nam'u addeti bettettes ha nam'u addetappe issinozi puteyo ushalisishenne lo'athishe dees gede baggara qasse issi addezi asati bolla oyettishin he asata oykkidi iginthizayssa qabalizan efidi he asata lo'athiza polise geetettes izetika nam'ati issippe eqqidi deettes.

Hayssa misileza bolla tabeshin taas beettizay aazey gizayssa gidikko daro muuzeti issipe gedi woykko qanxettidi muuze ayfeti issi bolla shiqi deezayssa bessees ha muuze ayfetappe gede baggan qass muuze haythezikka ahotidi beettees.

hesta miseleza bolla beetteza aazay gizayssa gidikko mithati issiissi pish gidi dezayssa bessees ha mithati kaoone gizayssa gidikko issi baggara tukke puteti dezayssa bessees gide baggara qass aaho mithati issife daahi diyezayssa bessees

Ha mishileza bolla ta beeshin beettizay aaze gizayssa gidikko daro asati eqqishenne uttishe deeizayti deette ha uttishe deeizayti aazi ooththizo gizayssa gidikko mitha puute tokkishe deettes izatappe issi addezi ha baggara mithayo keehi ishali shishe deizayssi qonceko

Hayssa misileza bolla taybeeshin taas beettiza aaze gizayssa gidikko gede baggara issi darsha mitha eqqides izappe qasse ha baggara asati deyda he asatappe issi naya eqqada gede beyawos gido attin izatappe issi addezi mitha toketidaroy ushali shishe deees.

Hassa misileza bolla beettiza aazay gizayssa gidikko issi nam'u wolqame mithate deettes ha nam'u wolqame mithate issi bolla dolidayssi deettes gido attin ha wolqame mithati aazan dolida gizayssa gidikko kaththa giddon dees ha kathayka aazi geetettiza gizayssa gidikko giste geetetti xeesetees.

hayssa misileza bolla tabeeshin taas beettiza aaze gizaysse gidikko issi addey beettees gede baggata hara asati beettettes he hara asatas huphezibeettenna gido attin he issi addezas uqodhezan dunguzay dehes issi kushezara biitta oykkidi issi kushezara qasse fuutey lo7aathishe deees

ha misileza bolla daro asati shiiqidi issipe gididi eqqida ha asatappe issineya maca gidishin sekayti qasse addetakko he addetappe issi addezi qoofe woththidi mobaleza beyishe dees guye baggara qasse mithatikavadhdhidi addezi celilidi bettosonna

Ha mishileza bolla beettise aaze gizayssa gidikko mithara keesettida keeththata woykko qaxatida qaxaza gaaththan nam'u indeti eqqidi miicishe de'eettes aaze ooththizo gizayssa gidikko duno kushen oykkidi ha issineya ha beyin issina qasse he dunoza oykkada miicishe de'eettes.

Hayissamisilezza bolla tasi betishshe dizayi aze gikko asati betettes,kanati betetes,haa asatappe issi guththa issi guththa Nazi issi kanaza oyikki qase issi adezzi iza marippe cadishshe dizayissa wonccidi betees.

Hayisa misileza bolla ta beeishin beettiza aaze gizayssa gidikko iisi aaya dizaara para oykkada beyawus aaze ooththana oykkazu gizayssa gidikko paraze saketeth aggenna hessa saketida paraza pathana gaada narfe cadana woyiko izakka mehe haakime geetettada erettawus

Hayssa misileza bolla ta beishin taas beettiza aazey gizayssa gidikko meheti akamettiza sohoy beettis ha metikka kanati, gawarati, miizati ,parati, issipe giidi saketiza saate izata nuni taakimeso efiza bessaza bessees.

ha misileza bolla ta beeshin taas beettiza aaze gizayssa gidikko nam'u asati hanora beettosona gede baggan qasse daro asati beettosona hasatikka aaze ooththhzo gizayssa gidikko mehe akamishe deettes issi naya dizara issinoz oykkin deeshshan narife cadashe de'awus

Hayssa misileza bolla taabeshina heedzdzuzu addetchinne issi faaray beettosona heedzdzu adetappe issinoozi awan idibbe opheza koofidi dees qa qasse issinoozi parazas giddo kifile woykko ashozi parazi hargi saketizen woykko saketine gizayssa siyishe dees issinozi qasse biirezaata waraqata bolla xaafufhe dees

Hayssa misileza bolla ta beeshen taas beettishe deesa aazey gizayssa gidikko issi adde dizayssi pefazaza konkofidi oykkides efazazaska medhozi booththakko efarazaska hupheza bolla ithi kezi kehi loo'es iza konkofida medhozikka itoophiya bayndera malizayssan konkofidi issi adde dizayssazi ha beishe dees.

ha msileza giddon beettishe dee'izay aazay gizayssa gidikko soome duussatakko ha soome duusatikka oonanta geetettizo gizayssa gidikko boora geetettizaysetti ettes ha booratikka bula gidishen izetappe qasse pude dhoqa bisezan mithati issife sheqiri deizayssi beettees

Hayssa misileza bolla beettezay aaze gizayssiya gidikko daro asati eqideha beyshe deettes ha daro asatikka qasse issi mizayo narfera caddishe dees daro asatappe issinozi mehe akimamalees ha mizayakka barate giddon gelada karetha deizayssi qoncekko

hayssa misileza bolla beettize aaze gizayssi gidikko issi zo7o shurabe may7o addezi uttiri dees ha zo7o shurabe may7o addezi qasse aaze ooththe gizayss gidikko nam7u kanata wodoroda sullishe dees he addezappe gede baggara qasse ceesha woykko mitha qommoti beettosonna

ha misileza bolla beettizay aazey gizayssa gidikko soome doosatakko ha soomedo asatikka oonante gizayssa gidikko boora geetetti xeysitettes a boorati ichashu boorati beettosona ichashu boratappe ha baggara deeresi bulla woykko booththa gidish giddon qasse karetha qasse gide izappe karetha regoothara walaketidayti issippe eqqidi de7eettes

Hayssa misileza bollatay beeshin taas beettizay aazay gizayssa gidikko issi indeya de'awus issi indeya faraza kon kofada duunazara qachada nam'u kushshezara oyqada de'awus ha'indeya wostazu gizayssa gidikko farazi saketeth aggenna iza akamana giidi kushen oykada iza be ashshe dawus indeyakka bootha mayomeyadus.

hayssa misileza bolla beettizay aazay gizayssa gidikko daro booththa mayda asati issipe gididi eqqida ha booththa mayda asatikka mehe hakkime malizaytakko issi boora dizayssazakka batateza gelsa giddon gelshidi narpe cadana gizada geettes

Hayssa misileza bolla beettiza aaze gizayssa gidikko asati shiiqidi eqqida haasatappe issinezi be kushen pampawo ekkides hara baggara qasse heedzdzati issi deeshsho oykkides nam'ati utti oykkin issi addezi booththa maydayssazi eqqides ha booththa maydayssazi meeta haakimekko aaze uttiza gizayssa gidikko narfe caddishe deees.

Hayssa misilezan beettiza aaze gizayssa gidikko booththa deeshshati beettosona ha booththa deeshati qasse be aqozoosan woykko be deeththazan mitha bolla issi isineti qasheti deettes izeta giddon qasse issi ade dayssi hamettishe deees.

Hayssa misilaza bolla beettizay anazey gizayssa gidikko daro meheti issi fe shiqiri diidayssa beettees ha meetikka kanati gawaratinne wussati farati issi bolla diizayssa bessees aazande izo gizayssa gidikko mehe akimezo wolko meeti akamettizo soho bessees.

Hayssa misileza bolla ta beishin taas beettiza aze gizayssa gidikko daro asati issipe uttidi dhumiza sohon woykko katetha sohon izeti uttida issi beettes izetaka ta beishin izeti ufayetettenna woykko azazanidayssa masati uttida.

Ha misileza bolla betizay azee gizaysa gidikon demba hare getetidi xeygetees. Ha demba hareti oydazi shiqidi issippe shiqidi de'osona woyko yafaran woyko salfen gididi issippe eqida ha demba haretas medhoy madara woyko karethara bootharako.

Hayssa misileza bolla beeththizay aazee gizayssa gidikko so medoosathappe issinozako; so medosathappe issinothi gizayssa gidikko miizathakkoo; ha miizathas kacee keyibeenna; izethan issi miizziya zo7o giddishin qassi issi miizziya kareththa gidada huu7esora booththaykka des.

Haysa missileza bola betizay aze gizaysa gidiko wora do'a woyko wora medosasape issinozako haysika aze getetize gizaysa gidiko mahe geteti xesetes ha mahezika be nazaranne benara gididi issipe eqidi de'etes.

Hayssa mishileza bolla beettiza aasaze gizayssa gidikko wora do7ata issinozakko ha wora du7otappe issinozi babissizayssanne keehi yashissizayssakko oona geetetti xeesettiza gizayssa gidikko maahi geeteti xeesettes izas medhuzikka masarakko.

hayssa misileza bolla ta be7ishin beettiza aaza gizayssa gidikko melida mithay eqqidayssin astees ha melida mithaza giddon qasse issi poolise dizayssi kushera gede mithaza malatishe ha beyidi be mayoza boncho mayza may7di huupheza bollaka be qoofeza wothidi bees.

Hayssa misileza bolla beettiza aazey gizayssa gidikko wora du7atappe issinozakko he wora du7atappe issinozi oone gizayssa gidikko wora kana geetetta xeesetes heetappe nam7ati issinoz ichin issinozi qas eqqidi gede beishe deettes

Ha mishileze bolla biittizayaze gizayssa gidikko nam'u do'ati beetosona ha nam'u do'atikka oonante gizayssa gidikko maahe geetetti xeesettosonna ha mahetikka izatas medhozikka waanidaysse giikko masari ekkidayssakko ha mahetikka wora me doosa geetetti nuuson xeesettosona.

Hayssa misileza bolla ta beeshin taas beetti zayaze gizayssa gidikko soome doosatappenne kareme doosatappe nam'u sonsha geettes issia issi issi wode soome doosa gidawus issi issi wode gasse kareme doosakka gidawus izakka oone gizayssa gidikko gawada geetetta xeesettawus.

hayssa misileza ta be'ishin taas beettizay aaze gishess gidikko nam7u kafoti beettettes ha nam7u kafotaska toozi aduqidi ne izata bolla deyza medhozikka booththaranne katethara qefez gidishin qasse qoodhezikka keehippe gita duunazikka aduqidi beettizayssakko izi bessizay

hayssa misileza bollata be7ishin tas beettizay aazee gizayssa gidikko wora do7a woykka wora medoosatappe isinozakko hessika aazi geetettize gizayssa gidikko maahe geetetti xeeysettes izas medhozikka masara dayssakko izi ha7i aaza giddon de7ize gizayssa gidikko cilila maatata giddon beettes